Tipa nim n toori tandi katapila n toori tandi niŋdi tipa nim ni

Paɣasara bibayi n bɛ daani bi koharila leemu nima leemu nim biɛni ka painapuli biɛni applɛ nim biɛni n ti pahi kamantoosi nima binyɛra maa zooya